Niraba n ʒi duu ka teebuli tam bi sunsuuni teebuli maa zuɣu pileet piɛla n tamya ka bindira ni diriti bɛ dinni kopu nim gba ʒɛ dinni kopu nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla bia yɛ liiga boɣa ŋmahi zaɣ piɛla ni zaɣ nuɣso n gabi dinni ka pii bindirigu niŋdi so noli ni ka o kpa ninkpara

Niraba n ʒiya bi ʒila kuɣusi zuɣu kuɣusi maa shɛŋa nyɛla zaɣ sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ piɛlli laasabu bi shab piri namda nima shab mii bi piri bi gobila chinchina ka ʒi tanti nim puuni ka tihi ʒɛ bi nyaanga

bihi n-ʒia so ye liiga piɛlli ka dabiya ka so ʒi kuɣu zuɣu ka gba ye liiga piɛlli ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu lɔrila ŋun ʒi tiŋ maa zabiri o gbubi afi bɛ nyaanga bɛ nyaanga duri zeya ka pɛɛnti zaɣ'piɛla

Niraba n ʒiya ka zaŋ binyahri tam bi naba zuɣu paɣaba n nyɛba bi so yɛla liiga ʒiɛ ka so yɛ liiga piɛlli bin shɛ shɛli din tam bi naba zuɣu maa sima mini binyahari n bɛ di puuni ka loori ʒɛ bi nyaanga loori maa zaɣ vakaɣali bɛ loori maa puuni ni zaɣ tampilim laasabu

Llora n ʒɛya ka loori so toori tankpaɣu n niŋdiba ŋun toori tankpaɣu niŋdiba ŋo nyɛla zaɣ dozim o ni toori niŋdi so ŋo nyɛla zaɣ ʒiɛ o luɣuli zuɣu so gba ʒɛya ka nyɛ zaɣ ʒiɛ lora maa nyaanga tihi ʒɛya

Bihi n ʒi duu gbuni duu maa puni nyɛla zaɣ sabinli bihi maa shab yɛ liiga piɛla zaɣ ʒiɛhi ka so yɛ liiga piɛlli ka zaŋ baaji niŋ o nyingoli ni ka kpa ninkpara ka bihi maa laɣam gilo

Niraba n ʒiya ka teebuli ʒɛ o tooni o gbubila kopu ka tii bɛ di puuni pileet nim tamla teebuli maa zuɣu pileet nim maa nyɛla zaɣ piɛla ka bindira bɛ di puuni laɣari gba pa teebuli maa zuɣu n ti pahi buku ni kopu